Mutoka lori otingo dano mapol adada jo mukene obedo wa ki i wiye malo dok tye ka ngwec i yo gudi ma pud gipuru nyen iteng gudi man ti funga mo maleng

Lamego mo ma oboyo wiye dok obyelo latin ingeye latin ma en obyeloni onino woko latini bene gituco ite latin man bene yer wiye ka mukene peke.